Dano ma tye ka cito i gudi guketo bongo mubedo polpol i komgi alama tye i ngegi jo okene omako pii ngat acel oyeyo labolo i wiye

Man eni tye itic oketo cupuria piny en ogungu agunga omako pala icinge cupuria acel madit oketo pot labolo i iye odiyo cwan i iwiye

Eni gang lega yat ariya tye ki malone yat tugu tye ki wokone ature mapatpat orumo tenge woko

Ego -ni dyegi giti wot i yo i ngegi ti lumlum ki yadi mapatpat bwunga bwunga

Man egoni dyangi gitye ka camo modo ka ma gitye ka cam iye ni yadi orumugio dyangine ko polle col-tar

Aneno dano tye i cuk iteng yo ka ma kitweyo labolo i lela labole kalane ko obedo alum alum mutoka tye ka kato dano madwong ti mede ki wil

Man eni dano ma tye i gang gin gubedo i but ot jo mukene tye ka mato cai

Lamego ni tye ka tedo, okero kidi, oketo cupuria i wiye omako olutukwon icinge, en otweo wiye ki latam makwar, oruko kor bongo, mac tye liel i keno.